Otu na iitekulwanamwenyo ya yooloka mwa kwatelwa wo oondjuhwa. Oondjuhwa odha simana, oshoka ohadhi tu pe onyama nomayi. Uuna omayi twe ga tendula, ohage tu pe wo uuyuhwena mboka tatu vulu okulanditha kaanafaalama ya yooloka tu vule oku mona okashonanima ketu.

Ethimbo lyongaashingeyi aanafaalama oyalanda omashina omanene ngoka gomambakumbaku, hageya kwathele opo yapulule yo yavule okukuna iikunomwa yawo , shika ohashi kwata woo nawa ethimbo sho ohashi tupe woo iilonga, ano mboka haahingi omambakumbaku ngoka ohaa pewa sha komwedhi yavule okwiilandela sha.

Iihape oya simana oshoka ohayi tupe uundjolowele yo ohayi tupe wo iilonga uuna tatuyi tekele yivule okukoka tuvule okuyi landitha, tuvule okumona iimaliwa tulande uushikependjewo wetu.

Aanafaalama mboka taya munu oohi oya pumbwa elongo lya gwedhwapo lyoku tya omeya naga kale ga yela opo ga keelele oohi komikithi dhi kale dhina uundjolowele uuna taye kedhi landitha kaakwashigwana.

MoNamibia otu na mo ehala lyetu ndyoka hali ithanwa ombuga, moka mu na omamanya noshowo iimeno mbyoka ihayi pumbwa omeya ogendji. Ohayi hili woo aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka.

Methimbo lyongaashi ngeyi aanafalama oya landa omashina omanene ngoka haga tete omwiidhi nokugunyanyula opo gu vule okuliwa koongombe dhawo. Omashina ngaka oha ge tu pe wo iilonga, mboka haye ga hingi ohaya pewa okashonanima kawo.

Aanafaalama uuna ethimbo lyawo lya adha lyokukwata oohi dhawo ohaya kutha oonete opo ya vule ye dhi kwate. Oohi ohadhi tu pe oshimaliwa uuna tatu dhi landitha tuvule oku imonena uushike pendjewo wetu . Ohadhi tu pe woo osheelelwa momagumbo noshowo uundjolowele.

Uuna mboka haa munu oohi, ngele ethimbo lyaadha ohaa kutha nee oonete taakwata oohi dhawo. Opo ya vule yekedhilandithe yamone oshimaliwa. Dho ohadhi tu pe wo osheelelwa ,noohi odhina uundjolowele momalutu getu.

MoNamibia omuna omahala ngoka haga hili aataleli po okuza kiilongo ya yooloka, yo ohayi tupe wo oshimaliwa noshowo iilonga, uuna tatu thindikile aataleli po komahala ngaashi yaka talele po efuta noshowo yaka tale oondundu.

Oshana nombuga osha simana noonkondo oshoka ohashi tupe ombepo yayela nawa sho ohashi tupe woo omeya, sho osho woo egumbo lyiinamwenyo ayihe oondhila niiyamakuti oshowo ohashi hili aatalelipo uuna tayeya kutalela po iinamwenyo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, oya pumbwa wo okumona elongo lya gwedhwa po. Kokutya omeya gawo naga kale haga kala ga yela, opo oohi dhi vule okufudha, dho dhi kale wo tadhi mono ombepo. Shika oshi keelele oohi dhaa kwatwe komikithi, opo aantu mboka taye ke dhi lya ya kale wo ye na uundjolowele.

Otuna omikalo odhindji dhoku kwatelapo omeya ngaashi oondaaama, mpoka omeya haga kala pehala limwe, oga simana noonkondo, molwashoka ohatu ga longitha okutekela iimeno yetu noshowo okupa iinamwenyo yetu.

Muuyuni wehumokomeho aanafaalama oya landa omashina omanene gokuteya nogo ku longa ngoka haga kwata nawa ethimbo, go ohage tu kongele wo iilonga. Mboka haye ga hingi nenge haye ga longitha ohaya pewa okashonanima kawo komwedhi kehe ya vule oku ihupiitha.

Aanafaalama mongashingeya ihaya longo we nuudhigu ohaya landa woo omashina ngoka omanene haga tete noku lyata omwiidhi nawa opo gu vule okuliwa koongombe go ohagu yape woo iimaliwa uuna taya longitha omwiidhi nguka kaanafaalama aakwawo oshowo mboka haya hingi omambakumbu ohaya pewa woo okashona kawo.

Aanafalama oya landa omashina omanene ngoka ha ga ithanwa omambakumbaku, haye ga kwathele opo wo ga pulule nawa evi, ngoka wo haga kwata nawa ethimbo. Ohage tupe woo iilonga, ano mboka haya hingi omambakumbaku muka, ohaya pewa wo okashinanima kawo komwedhi kehe.

Uuyuni wehumokomeho aanafaalama oya toto po oondunge dhokukokeka iimeno yawo nonando kaku na omvula. Shika ohashi kwata nawa ethimbo, sho ohashi longitha wo omeya omashona, sho ohashi tu pe wo iilonga noshowo oshimaliwa una iikwamboga yetu ya koko tu vule oku yi landitha.

MoNamibia otuna mo omahala getu gokuvululukilwa ngoka haga hili aatalelipo , uuna yena iituthi yawo nookuume kawo taa yotha oonyama yo taa tala wo eshito nkene lyili, yo taa hapula wo nookuume kawo.

Nale nale manga inaaku ya uupomba aantu oya li haya ka teka omeya momithima. Omeya gokunwa, omeya gokuyoga noshowo omeya gokupa iinamwenyo yawo. Sho osha li wo hashi kwata nawa iimaliwa, aantu kaya li haya longitha iimaliwa oyindji ngaashi nena.

Omahala gatya ngeyi ohageeta aatalelipo, oha shinyanyudha wo uuna omuntu sho ta tala eshito ewaanawa nkene lyili. Sho ohashi eta wo iimaliwa, opo wutalekepo ehala ndika owuna okufuta oshimaliwa shontumba.

Uuna efundja lye ya ohatu longitha oonete tu kwate oohi tse tu dhi tule muundombe muka, hoka twa tula ko oonayilona kohi tu vule okumuna oohi dhi kale tadhi tu pe osheelelwa noshowo iimaliwa uuna tatu dhi landitha.

Aanafalama mboka haya munu oohi ohaya kongo ehala lyili nawa etaya tulako oonayilona kohi ya ningila ya tulemo omeya gawo opowo oohi dhawo dhikalemo tadhi vulu okwinyenga nawa dho tadhi fudhawo uuna ethimbo lyaadha okutewa ohaya monomo oshimaliwa uuna tayedhi landitha dho odhinawo uundjolowele momalutu getu.

Namibia ota vulu woo okukala ena iikulya yopawumwene, ohashi tupe woo iilonga, sho ohashi kutha po ondjala, nonande ka tuna omilonga dhoka ominene opo tukwate oohi tse tulandithe noku lya.

Monalenale ookuku yetu oyali haaningi omatiti ngoka haga hongwa momavi opo woo yatule mo iikulya yawo unene ngele yena iituthi yomashasho noshowo iituthi yomahambelelo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oya pumbwa wo okumona elongo lya gwedhwa po, mwa kwatelwa kutya omeya gawo naga kale ga yela go naga kale wo ge li pomudhingoloko gwa yela. Shika opo oohi dhi kale mo tadhi inyenge nawa nosho wo dhi kale wo dhi na ombepo ombwaanawa, dhi vule okuliwa dhi na uundjolowele.

MoNamibia otuna mo ehala lyetu ndyoka muna iinamwenyo ayihe yomokuti ndoka hali ithanwa Etosha National Park. Ehala ndoka hali hili aataleli po, okuza kiilongo ya yooloka muna iinamwenyo ngaashi oonkoshi noshowo oonduli. Aataleli po oyandji oya hole oku tala onduli oshoka onde yivule iinamwenyo ayihe yomokuti.

Aanafalama yomo ngashingeyi oya tota po omukalo omwaanawa, gokutula ominino moondjila dhi vule okutekela iimeno yawo. Shika ohashi kwata nawa ethimbo shi vulithe ta tu tekele nomayemele nenge nomandini.

Moshilongo shetu otu na mo omahala ogendji gomashingithilo. Uuna ngaa tu na nande oshituthi, omahala ngano ohage tu pe iilonga. Omahala ngono ohage tu pe oshimaliwa uuna aatalelipo taye ya okutalela po. Go ohaga opaleke wo oondolopa dhetu, moshilongo shetu Namibia.

Muuyuni we humokomeho aantu ihaa longithawe oompadhi ya kune. Ohaa longitha omashina ngoka hage tukwathele tu kune mbala, tu kwate nawa ethimbo go oha ge tupe woo iilonga .Mboka ha yega longitha, ohaa futwa ya vule oku mona iimaliwa yalande uushike pendjewo wawo.

Iihape oya simana, uuna ya adha oku tewa ohayi tupe iikulya oshoka iihape oyina uundjolowele owundji molutu, ohayi tupe woo iimaliwa uuna twa landitha tse tu vule oku futa oosikola, tu vule okulanda wo uushikependjewo wetu.

Oonyanga odha simana. opo wu kale wu na omhoka tagu tokola elaka, owuna okukala wa tula mo oonyanga dho ohadhi tu pewo iimaliwa uuna tatu dhi landitha, dho ohadhi tu pe wo iilonga.

Okumuna oondjuhwa okwasimana, ohadhi tu pe onyama nomayi. Ohadhi tu pe wo iilonga yokudhisila oshimpwiyu nosho wo iimaliwa uuna ta tu landitha omayi gadho nosho wo onyama yoyene.

Moshilongo shetu otunamo ehala mpoka hapu kala iinamwenyo ayihe yomokuti ndoka woo hali hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka. Ehala ndika olya simana oshoka ohali keelele iinankondo ayihe mbyoka tayi vulu okukala yamonika no komapipi tageya . Ohali tupe woo iimaliwa uuna uuna aatalelipo tayeya taya futu okashona hoka keliko lyoshilongo shetu.

Otuna efuta lyetu moka muna oohi dhomaludhi oshowo oombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya ohadhi hili kaatalelipo oku za kiilongo ya yoloka, oshoka osho oshinamwenyo oshi nambili, ohashi tu pe onyama noshimaliwa una shalandithwapo.

Ngele ando ka pwali puna omiti, ngele natse ando katupo itatu vulu oku fudha oshoka omiti odho hadhi tupe ombepo ndjoka hatu fudhilemo nohadhi tupe woo iiti yoku dhikitha omagumbo getu noshowo iipilangi oku ndulukamo iipundi ohayi tu etele woo iimaliwa

Okumuna oohi okwasimana, oshoka ngele dha adha okutewa ohadhi tupe osheelelwa. Dho ohadhi tupe wo oshimaliwa opo tuvu le okulanda uukwashikependjewo wetu. Ohadhi tu pe wo uundjolowele.

Otuna omikalo odhindji dhokumuna oohi ngaashi pethimbo lyoshinanena, ohatu tungu wo uundombe moka , hatu tulamo oohi dhetu moka hatu tulamo iikulya, dhikoke tse tudhi landithe.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oya pumbwa okukunkililwa yakaleke omeya gawo gayela nawa, go ogena wo ombepo opo oohi dhikale mo tadhi koko nawa dho dhikale wo dhina uundjolowele dhivule okuliwa kaakwashigwana.

Aanafaalama yoohi oha ya kutha uundombe wa yela nawa, yo taa tulako oonayilona koohi. Shika ohashi hili woo aatalelipo yeye ya tale nkene eshito lyoohi lyi li, yo ya tale mpono oohi tadhi zi, shono tashi longo aanona yaagundjuka.

Efuta lyetu lyaNamibia olina oohi dhomaludhi ogendji moka mwa kwatelwa nombwa yomomeya, ndjoka hayi hili aatalelipo yaza kiilongo ya yooloka. Yo hayi tupe wo onyama noshimaliwa uuna tatuyi landitha nenge tatuyi tumu puushiindalongo wetu wa Namibia.

Muuyuni wehumo komeho, aanafaalama ihaya longewe nuudhigu, uuna taya longo momapya, ohaya longitha omashina ngoka haga tete omwiidhi go ohaga kwata wo nawa ethimbo, oha getupe oshimaliwa uuna tatu longo.

Aanafaalama yongaashingeyi oyalanda omashina omanene ngoka haga ithanwa omambakumbaku haye ga longitha okupulula koofaalama dhawo, ngaka ohaga kwata nawa ethimbo shivulithe to longitha oshipululo shoondoongi go ohage tu kongele woo iilonga, ano mboka haa longitha omambakumbaku ohaya pewa okashononima kawo omwedhi kehe.

Omiti dhiihwa odha simana oshoka ohayi tu pe omuzile, omvula noshowo ombepo ndjoka hatu fudhile mo. Yo oyo wo iikulya yiinamwenyo yetu noshowo omagumbo giinamwenyo yomokuti.

MoNamibia otunamo ehala ndyoka haliithanwa Etosha National Park moka muna iinamwenyo ayihe yomokuti, mwakwatelwa woo oongolo. Oongolo ohadhi hili aataleli okuza kiilonga ya yooloka dho ohadhi tupe woo onyama nosho woo oshipa.

MoNamibia omuna iinamwenyo yomaludhi gayooloka moka mwakwatela iinamwenyo yomokuti mbyoka hayi hili aatalelipo okuza koomdolopa dhayooloka nosho wo kiilongo yayooloka. Iinamwenyo mbyoka oyasimana oshoka ohayi iinaliwa no hayi tumbaleke wo oshilongo shetu Namibia.

Una nashenga yega ti lahi pevi, ndjowo nefundja oleya na naafalama mboka ha ya munu oohi oha ya tula oonete dhawo mpoka hapu kala puna omatondokelo gomeya yaningila oohi omo dhi tondokele. Oku kwata oohi ohashi ya kwathele oku mona oshelelwa ya kalye oshowo oku ka landitha yamone iimaliwa yo kwi kwatha nayo.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa dhomayi, ohaye yi dhi tula muukololo , yotaya tula po wo uunima mboka hawu hakele omayi . Oondjuhwa ndhino ohadhi ya pe oshimaliwa, oshoka ngele oondjuhwa dhatende omayi ngoka ohaya landitha uuyuhwena kaanafaalama ooyakwawo. Ohadhi ya pe onyama.

MoNamibia otu na mo uunafaalama wayooloka, mwa kwatelwa wo mboka yiikwamboga. Ethimbo lyokuteya ngele olya adha, aanafalama ohaya kutha uuyemele wawo, etaya mu omboga yawo, ya vule okulanditha, opo ya mone oshimaliwa, yo yalye wo. Unene tuu omboga yetu ndjoka, oyi na uundjolowele momalutu getu.

Iikwamboga oyo iinima iiwanawa yo oyina uundjolowele yo ohayi tupe iimaliwa uuna tatu tekele nawa etayi koko etatu yi landitha wo nenge tu tyapule momagumbo getu.

Aanafaalama uuna taya kunu iikwamboga yawo, ohaya tula mo ominino mokati kiikwamboga yawo. Shika oshi li hashi kwata nawa omeya go nomukalo nguno ohagu kwata nawa ethimbo shi vulithe oku longitha omayemele.

MoNamibia otuna mo iitekulwa namwenyo ya yooloka ngaashi Oongombe. Oongombe dhetu odha simana oshoka ohadhi tupe uuhoho tu vule oku tula momapya getu, tu konge ihe iilya yetu. Dho ohadhi tupe wo onyama, omahini nosho wo oshimaliwa.

Opu na omahala ga yooloka mwa kwatelwa ombuga yetu Namib hoka ku na omamanya oshowo iimeno mbyoka ihayi pumbwa omeya ogendji. Mono wo tu na oshimeno shetu shoka hashi hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka, shoka hashi ithanwa Welwitchia Mirabilis.

MoNamibia omuna omahala ngoka gomatalelepo moka mwakwatelwa ombuga yetu. Moka muna oondundu nomamanya. Omahala ngaka ohaga hili aatalelipo okuza kiilongo yayooloka . Go ohage tupe iilonga, ano mboka haya hingi ohaya pewa okashonanima kasho kehe komwedhi.

MoNamibia otu na mo omahala ogendji gomatalelo po ngoka haga hili aataleli po okuza kiilongo ya yooloka, tu na mo wo omulonga gwetu ngoka hagu tu pe wo omeya, ohagu tu pe wo olusheno nohagu hupitha iinamwenyo yetu.

MoNamibia omuna iitekulwa namwenyo mwakwatelwa wo oondjuhwa dhoka hadhi tupe omayi tu vule okudhi tekula. Aanafalama ohaya tula omayi ngoka momashina opo ga tenduke ya vule oku mona uuuhwena ya landithe wo kaanafalama oya kwawo ya mone oshimaliwa.

Aanafaalama oya tota ondunge ombwaanawa moka haya kunu iimeno momashina. Shampa ya koko yo taye yikuthamo yakatsike moofaalama dhawo nenge wo ya landithe kwaamboka ya hala.

MoNamibia omuna ehala ndoka lina iinamwenyo yomokuti hali ithanwa Etosha National Park, moka muna iinamwenyo ayihe koludhi mwakwatelwa woo oongolo dhoka hadhi hili aatalelipo okuza kiilongo yayooloka dho ohadhi tupe wo onyama ndjoka ombwaanawa no-showo oshipa tuningemo uukumbatha vetu ngoka hakathinwa kutya okakumbatha kokasino.

Eshito olya simana. MoNamibia otu na wo omahala ngoka gomateleli po hoka ku na omamanya noondundu, shoka hashi hili aataleli po okuza kiilongo ya yooloka oshowo koondolopa dha yooloka, sho ohashi tu pe wo iilonga, uuna tatu ende naataleli po tse tatu pewa oka shike pendjewo ketu.

Monamibia otuna mo iitekulwanamwenyo ya yooloka moka mwa kwatelwa oonewewe. Iikombo oya simana oshoka ohayi tupe onyama, uuhoho nosho woo oshimaliwa una Tatu yi landitha

MoNamibia omu na iitekulwanamwenyo mwa kwatelwa oondjuhwa. Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shoka shombili shi hole okukala pehala pu na iikulya sho ohashi ikongele iikulya yasho kuyo yene. Ondjuhwa ohayi tu pe onyama, omayi nosho wo uuyuhwena. Ohatu landitha wo uuyuhwena tu vule okumona oshimaliwa.

MoNamibia omu na omahala ogendji gomatalele po, hoka wo ku na oondundu nomamanya, shono hashi hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka osho wo koondoolopa dha yooloka, oshoka momamanya mono ohamu adhika oondjima noonkoshi. Opu na wo gamwe ga shangwa oondjokonona.

Aanafaalama oya pumbwa elongo lya gwedhwapo kutya iimeno oyina ethimbo lyayo ngaashi omatama kage hole okukunwa puutalala oshoka ihaga koko nawa ,go ihaga kala gena eteyo ewanawa.

Aanafaalama mba haya munu oohi ohaya kutha uundombe etaya tulako oonayilona kohi yo taya tulako oonete wo kombanda dhi vule okugamena oohi kaadhi kwatwe komikithi noshowo iiyagaya kaa yiyemo muundombe wadho.

MoNamibia otuna mo iitekulwanamwenyo moka mwa kwatelwa wo oondjuhwa, dhoka hadhi tupe onyama, omayi noshowo iimaliwa uuna tatu dhi landitha. Tse tu vule wo okwiimonena okashonanima ketu.

MoNamibia otu na mo omahala ogendji gokutalela po ngoka haga hili aataleliipo oku za kiilongo ya yooloka. Ohage tu kongele woo iilonga tu vule okwiimonena iiyemo komwedhi kehe tu fute oositola tse tu ilandele woo iipumbiwa yetu.

MoNamibia omuna ehala lyetu ndoka muna iinamwenyo ayihe yomomuti hali ithanwa Etosha National Park, moka wo mwa kwatelwa oongolo. Oongolo ohadhi hili wo aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka dho ohadhi tupe wo onyama noshipa, uuna tatu dhi landitha.

MoNamibia otu na mo omahala ogendji ngoka haga tungwa omatungo gopashinanena . Omu na omahala ngoka aatalelipo haya lala nenge aakwashigwana. Go ogeli woo pooha nefuta. Omahala ngono ohage tupe wo iilonga, aatonateli mboka haye ga tonatele noshowoo mboka haye ga opaleke.

Uuna nashenga ye ga tilahi pevi nawa, aanafalama ohaya kunu oohi dhawo muundombe. Uuna dha adha okukwatwa, ohaya kutha oonete ya ka kwate wo, ya vule okumona osheelelwa noshowo wo oshimaliwa uuna taye dhi landitha.

Namibia okuna omahala mpoka hapu vulukilwa, ngoka haga hili aatalelipo. Uuna yeli nookuume kawo taa yi yaka tale nkene eshito lili, yo wo taa yotha oonyama dhawo, etaa hapula wo oohapu nooyakwawo.

Omiti odha simana, oshoka ohadhi tupe ombepo ndyoka hatu fudhilemo, dho ohadhi tupe wo omizile. Omiti odho hadhi eta omvula, dho odho egumbo lyiinamwenyo ayihe yomokuti, mwakawatelwa, uumbwa, uudhila, noshowo oonkoshi.

Uuna oohi dha adha oku yuulwa, aanafalama ohaya longitha oonete ya vule okukuthamo oohi adhihe. Ohadhi yape wo oshimaliwa uuna taye dhi landitha. Yo ohadhi yape wo iikulya, oshoka oohi odhina omaundjolowele momalutu getu.

Aanafaalama oya konga omashina omanene ngoka haga tete omwiidhi nokunyanyula gu vule okuliwa kiinamwenyo yawo. Ohage tu pe wo iilonga ano mboka haya hingi omambakumbaku ngoka ohaya pewa okashonanima kawo ya vule oku ilandela ya mone omahupilo.

MoNamibia omuna woo omaludhi giikwamawawa mwakwatelwa mbyoka hayi kala kooha dhomeya, hayi gamene efuta, yo ohayi hili aataleliipo oku za kiilongo yayooloka, yo ohayi ulike woo etumba lyoshilongo shetu, hawoo palekitha omukulo futa unene.

MoNamibia otunamo ehala lyetu ndjoka hali ithanwa Etosha national park hoka kuna iinamwenyo ayihe yomokuti mbyoka hayi hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka. Mwakwatelwa woo oonduli ndhoka dhi holike, oshoka anuwa odhina othingo onde nohadhi nyanyudha aakwashigwana oyendji.

Iingulu ohayi tupe onyama yo ohayi tupe wo iilonga ano aantu mboka taya yogo iingulu yo taye yi pe okulya yo taye yi landitha wo. Ngoye otovulu okushi landitha ndadhini okutumbula nande oko N$2000 ngoye tomono iimaliwa yokufuta osikola nokulanda wo ompumbwe dhoye.

Uuna aantu taya kunu iikapa ohaya ningi oofoola moka ya tulamo oopayipi opo dhi vule oku tekela kehe pekota lyoshimeno nohashi kwata wo nawa ethimbo.

MoNamibia omuna omahala ogendji go kutalelapo, omahala mpoka toyiko ukatale nkene eshito lili, po opuna wo omulalo, mpoka ha putukongele wo iilonga, mpoka haayala oombete, aayopaleki noshowo aateleki ohaapewa okashonanima kawo komwedhi kehe yavule okwiimonena sha.

Oku kala wuna oshikunino shiikwamboga osha simana opo wu kale wuna oonete, ndhoka hadhi gamene oonte dhetango, iipuka noshowo uuzigo.

Monamibia otunamo omahala ngoka haga hili aataleli ngaashi woo hoka haku kala kuna iinamwenyo yomokuti noshowo omavi ga gongelwa mono aatalelipo haya futu iimaliwa yavule oku katala omavi ngoka ,ano oku ka londa komavi ngoka yatale iinamwenyo mbyoka ngaashi uumenye, oonkoshi noshowo oondjima .

Omuthitu ogo ehala ndyoka li na iinamwenyo ya yooloka muna ngaashi uudhila, omayoka ,uulimba nosho wo iinamwenyo yomokuti. Ohamu kala nee mwa ningwa uundjila unene kaakongo mboka haya ka konga uudhila wawo nenge woo uulimba wawo.

Okumuna oohi oku na omawuwanawa ogendji, ohaku gandja wo iilonga kaanamukunda, oshowo ohaku tupe iimaliwa uuna oohi dha adha okutewa ohatulanditha tse tatuli wo tse tumone uundjolowele.

Aanafalama oya tota po omukalo omuwanawa uuna taya kunu iikwamboga yawo ohaya kutha oonenete opo yeyi gamene ketango oshowo kuupuka oshoka iimeno yimwe kayi hole oonte dhetango odhindji.

Omamanya goludhi nduka oga simana. Ohaga eta aatalelipo. Ohage tu pe wo iilonga. Ohage tu pe wo iimaliwa, go ohaga longo wo oondjepunda, oshoka omamanya ngano oga kala oomvula dha adha koomiliyona, go ohaga ulike wo etumba lyoshilongo shetu.

Oonkanga odha simana oshoka ohadhi tupe onyama, omayi nosho woo oshimaliwa uuna tatu dhilanditha nuuyuhwena woo tulandithe kaanafaalama mboka yahala woo okukala yena iikuku yOonkanga.

Muuyuni wehumokomeho, aanafaalama ohaya longitha oonete dhoka hadhi keelele oonte dhetango, oshowo uupuka mboka hawu li iimeno, opo iimeno yawo yi vule okukoka opo yateye, yo yaka landithe.

MoNamibia omuna omahala ngoka puna iiheke mbyoka hayi kala omiti noshowoo iinamwenyo yomokuti. Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe ombepo ndjoka hatu fudhilemo noshowoo omvula. Yo iihwa mbyono ohayi gandja wo iikulya koongombe dhetu noshowoo egumbo lyiinamwenyo yetu yomokuti aihe.

Shiyenga Shanangombe ngele yiidhenga pevi unene ohayi etelele efundja moka hamukala muna oohi, Aanafalama mboka haya munu oohi ohaya ningi nee oonete dhawo pomatondokelo gomeya opo oohi shotadhi tondoka tadhizi komilonga dhilwe dhotadhi thikile muunete wawo mboka yavule yedhikwate yo yekedhi landithe yiimonene okashonanima kawo.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe iipilangi, tuvule okuningamo iipundi yetu moka tatu vulu okukuuntumba, noshowo uutaafula, hatu tentekeko oongala dhetu nenge iiyaha, tse tulandithe wo tumone oshimaliwa.

MoNamibia opuna woo omahala mpoka hapu landithwa iikulya yoshiwambo ngaashi ongalamwithi yashiteni, omboga noshowo onyama. Shika oshili sha simana uunene tuu kaakwashigwana mboka itaya vulu okulanda iikulya ngaashi hayi landithwa moositola.

Aanafaalma mongashingeyi oya totapo ondunge yokukuna uumeno wawo mboka uushona. Shampa owala wa koko ohaye kewu tsika pondje nenge yewu landithe kwaamboka yahala okutameka iikunino yawo. Shika oshili oshiwanawa, oshoka iimeno yimwe kayihole omutenya nenge pehala mpoka puna uupuka.

Okutekela iimeno okwa simana oshoka uuna ya koko e tayi a dha okutewa ohayi tupe woo iikwamboga mbyoka yina uundjolowele osho woo oshimaliwa uuna tatu yilanditha tu vule okwiimonena okashona.

Aanafaalama oya tota po omukalo omwaanawa gokuninga oondjila ano omikanka mokati kiimeno yo taya tulako ominino kooha omeyaa ga kale ga kunguluka mokati kiimeno. Shika ohashi kokitha nawa iimeno niimeno ohayi tulako okulya oyindji.

MoNamibia omuna omahala ngoka gomavulukukilo mpoka aatalelipo haye ya okutula po ootenda dhawo, uunaya hala okuninga wo iituthi yawo ohaya kala yeli momiti dhoka dha ziza nawa, dho odhina wo uungala tawu monika nawa.

Aanafaalama mboka haya munu kombinga yiikwamboga oyapumbwa wo okumona elongo lyagwedhwapo, yakale wo yeshi kutya opuna iimeno mbyoka yihole okukunwa methimbo lyothinge nenge methimbo lyokufu ngaashi omatama kage hole okukunwa methimbo ndika lyokufu oshoka kage hole uutalala.

Olumuno lwoombaka olwa simana lwo oluna omawuwanawa ogendji. Oombaka ohadhi eta iimaliwa shaashi oto vulu okudhi landitha yo aantu oyendji ohaya kala yeli mompumbwe yadho dho ohadhi vala nawa uuna tadhi li.

Muuyuni wehumo komeho aanafalama oya konga omashina ngoka haga lungu nawa evi noshowo okuninga oshilambo uuna yahala okukuna, shika ohashi kwata nawa ethimbo sho ihashi pula iilonga oyindji ngaashi tolongitha oshihupulo nenge etemo.

Oku muna oondjuhwa monena okuna wo omauwanawa ogendji ngaashi oku mona omayi, oku landitha to mono iimaliwa yoye noshowo oondjuhwa dhoye dhi kale dhili megameno.

Moshilongo shetu otu na mo omahala moka hamu kala iinamwenyo yomokuti ngaashi oonkoshi ndhoka hadhi hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka. Dho ohadhi tu pe wo iilonga, ano uuna tatu ende naatalelipo tse tu pewe wo okashonanima ketu ko komwedhi kehe.

Aanafaalama uuna taya kunu iimeno, ohaya dhigi mo omahala gwoku enda ya vule okweeenda, ya tale kutya otayi koko ngini nenge oyina uupuka . Iimeno mbyoka Shampa ya koko, ohaye ke wu tsika nenge ye kewu landithe po.

Iikwamboga oya simana, oshoka oyi na uundjolowele , yo ohayi tupe wo iimaliwa. Uuna tatu yi landitha ohayi tu pe woo iilonga, unene ngaashi aanafaalama mboka taya tekele, naambo wo ta yeyi teya, ohaya pewa oshimaliwa.

Omukalo go kutula ominino miimeno ngoye eto tsupo oombululu pekota omwaanawa. Oshoka ohagu kwata nawa omeya noshimeno ohashi nu nawa omeya gagwana shi vulithe uuna totekele koonyala.

Waana mutanda kuna ngombe. Oongombe odha simana oshoka ohadhi tu pe uuhoho mboka hatu tula momapya getu, tu vule okulonga ongalamithi yashiteni. Dho ohadhi tupe wo omahini, hatu ga landitha nenge wo ta tu li. Dho ohadhi tupe wo onyama noshowo oshimaliwa.

Oohi odha simana. Uuna dha koko, ohadhi tupe osheelelwa, ihadhi tupe wo iilonva, tu kalandithe, tse tu mone wo iimaliwa , tu vule okulanda iinima yetu, tse tu vule wo okufuta oosikola nosho woo oku pungula.

Omiti odha simana, ohadhi tupe iiti tu vule okudhika omagumbo noshowo okuhongamo iipilangi yetu tu ninge uutafula, ohadhi tupe wo ombepo ndjoka hatu fudhilemo niikulya wo yoongombe dhetu niinamweyo yetu yomokuti.

Aanafaalama mboka haya kunu iikwamboga oya konga ondunge ombwanawa ndjoka yoku kuna iikwamboga yawo yili momusholondondo, opo ya vulu okutula po uumunino kehe pekota lyoshikwamboga yi vule oku kala tayi mono omeya ga gwana yo yi koke nawa.

Mofalama yiikwamboga una taya kunu iikwamboga yawo ohaya pitithapo omahala pomakati, ya ningila opo wo mpwende ominono dhoka ya tsapo uumbululu dhi vule oku tekela iimeno ayihe. Shika oshili hashi kwata nawa ethimbo unene tu ngashi andola to longitha omayemele nenge omandini.

Eshito oshiima oshimaliwa, mpono tu namo wo efuta hoka kuna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka kuna wo oodhila dhoka hadhi tuka noshowo oohi, oodhila dho ohadhi eta aatalelipo.

MoNamibia otuna mo omahala ngoka omatalelwapo, haga hili aatalelipo okuza kiilongo yayooloka. Moka mwakwatelwa wo omulonga gwetu ngoka gwaZambezi hono aatalelipo yehole okutala oondjambameya noshowoo oongundu, dho ohadhi tupe wo iimaliwa. Aantu mboka haya ende naatalelipo oha ya pewa okashona nima kawo omwedhi kehe.

Ol djuhwa odha siman. Uuna dha Vala omayi, ihadhi tupe omayi tulye, osho woo uuyuhwena mboka hatu vulu oku landitha kaanafalama aakwetu , dho ohadhi tupe onyama ndjoka ombwaanawa , noha tudhi landitha woo.

Okumuna oondjuhwa okuwanawa oshoka ohaku tupe iikulya, omayi, onyama, iimaliwa uuna tatu landitha, ohaku tupe woo iilonga uuna tatu dhi sile oshimpwiyu tse tatu dhi tala nawa.

Aanafalama yoonyanga ohaye tu pe wo iikulya, oonyanga ndhoka hatu tula miiyelelwa yetu, dho ohadhi tupe wo iilonga mboka haya kala taye dhi tekele, taye dhi file noshowo taye dhi landitha dho ohadhi ningi wo Namibia a kale ena iikulya yemwene mbyoka ta longo.

Aanafaalama mboka haa munu oohi una ethimbo lyadha lyomuna oohi dhawo .Ohaya longitha oonete opo yavule okukwata oohi adhihe yo yavule yakalandithe yii monene mo iiyemo nosho woo oshelelelwa.

Shanakulya osha nakulonga. Okutekela iimeno okwa simana oshoka uuna ya koko, atu vulu wo okuyi lya se atu vulu wo okuyi landitha. Tse wo tu mone ombuto tu vule okukuna, yo ohayi tupe wo iilonga.

MoNamibia omuna omahala ogendji, ngoka haga hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka, noshowo koondoolopa dha yooloka. Ha yeya okutala eshito nkene lili, unene nditye omamanya, nenge oondundu. Oha ge tupe wo iimaliwa, ano uuna twa mono iilonga mbyoka yoku enda naatalelipo, ohatu pewa okashona ketu komwedhi kehe.

Oonyanga odha simana, oshoka oha dhi tulwa momahoka dhi vule oku towaleka, dho ihadhi pula woo omeya ogendji nenge evi olyindj, nenge uuhoho owundji, shoka shili oshipu oku kala wuna uunafalamo woonyanga. Oha yi tupe woo oshimaliwa.

Aanafaalama oya landa omashina omanene ngoka haga ithanwa omambakumbaku. Ohage tu pe iilonga, ano mboka haye ga hingi ohaya pewa okashona nima komwedhi kehe. Ohaga kwata woo nawa ethimbo shi vulithe iipululo nenge omatemo.

Shiyenga shaNangombe ngele ye ga tile pevi nayi, aanafalama ohaya kongo ondunge yokuninga omalambo ano oofola opo ya gamene iimeno yawo kayi sepo komeya yi vule okukoka nawa yo yi vule okutewa.

Opuna omahala ogendji ngoka haga hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka nenge koondoolopa dha yooloka, mpoka haye ya okuningila iituthi yawo ngaashi yomavalo nenge yoohango. Ohapu kala wo puna iipundi mpoka taya kuutumba nosho wo uundombe wokuyoga omeya uuna taya tyapula.

Okumuna oohi ohaku tupe iikulya . Ohaku tupe iilonga uuna tatu dhipe okulya , etatu pewa iimaliwa . Ohadhi tupe iitungithilutu moNamibia.

Mevi lyetu Namibia otu na mo iitekulwa namwenyo mbyoka hayi tupe onyama hayi tupe woo iimaliwa uuna tatu yi landitha, tse tuvule wo okulanda oopumbwe dhetu ngaashi okufuta oosikola, nenge okutota oongeshefa dhetu.

Ehumokomeho. Aanafaalama mboka haya kunu iikwamboga, oya tota po omukalo omuwanawa gokutula ominino pokati kiimeno ya tsa po oombululu yi vule okumona omeya. Shika ohashi kwata nawa omeya nohashi kwata wo nawa ethimbo shi vulithe okutumba omayemele nomandini.

Uuna Nashenga shaNangombe ega tilahi pevi nayi aanafalama ohaya toto po ondunge okuninga oofola momapya gawo opo wo omeya gatalame moofola kaga nkene iimeno yawo.

MoNamibia otuna omahala wo ngoka haga hili aatalelipo. Uuna ye ya okutalela po opuna omahala mpoka haya vulu okulala po opo ya vululukwe. Omahala ngano ohage tu pe wo iimaliwa, mboka haya longo mo kutya aayopaleki, aateleki naamboka haya yala oombete ohaya pewa okashonanima komwedhi kehe.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu uumeno wawo tango muunayilona opo wuvule wukoke, yo yavule yekewu tsike. Ohaya tulako wo oonete ndhoka hadhi gamene oonte dhetango, oshoka iimeno oyindji inayi pumbwa etango olindji.

Omunafaalama oha munu oohi ngele ethimbo lya adha okuteya oohi dhawo, ohaye dhi kutha mo ya ka landithe ya vule okumona oshimaliwa. Ohaya fala wo koofaabulika ndhoka hadhi tula oohi moondooha naandhono wo hatu pewa onga iikulya yoshikukuta moNamibia.

MoNamibia omuna iitekulwa namwenyo mwa kwatelwa woo oondjuhwa ndhoka hadhi tu pe onyama noshowo omayi ngoka gena uundjolowele. Ohadhi tupe woo oshimaliwa uuna ta tu landitha omayi nenge onyama nosho wo uuyuhwena.

Kuna omutanda kuna ongombe. Oongombe odha simana oshoka ohadhi tupe omahini, onyama nosho wo uuhoho mboka hatu tula momapya getu opo wo tulonge ongalamwithi yashiteni yetu. Dho ohadhi tupe wo iimaliwa, uuna tatudhi landitha inga onyama, inga wo dhina omwenyo kaanafaalama aakwetu.

Aanafaalama mba haya munu oohi ohaya longekidha uundombe womeya yo taya tula ko oonayilona kohi opo oohi dhi vule oku inyenga nawa yo taye dhi pe wo okulya dhi vule okukoka ya landithe yo ya lye wo ya mone uundjolowele.

Eshito oshinima sha simana ngaashi mo Namibia tomono omahala ga simana moka aatalelipo hayega talelapo yo taya futu oshimaliwa. Taya tala oondundu nomamanya nkene ga shitwapo nonkene ga thikamapo.

Ondjuhwa odha simana oshoka ohadhi tupe omayi ngoka gena uundjolowele molutu, nosho wo onyama. Dho ohadhi tupe wo oshimaliwa uuna tatu dhi landitha nenge uuyuhwena wadho.

Namibia omu na ehala ndyoka hali ithanwa Etosha National Park moka mu na iinamwenyo ayihe yomokuti moka mwa kwatelwa onime. Onime oyo mwene gokuti ndjoka hayi yotha omakagadhi manga omukadhi ta kweka, yo ihayi li shinkundi. Iinamwenyo mbino ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka.

Uunafalama woohi owa simana moshilongo shetu oshoka ohadhi tupe wo oshimaliwa, dho ohadhi tupe wo osheelelwa, dho ohadhi hili wo aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka.

Pooha dhomunkulofuta, oha pu kala omamanya omawanawa, ngoka haga keelele oohi noshowo efuta. Omamanya ngano ohaga hili aatalelipo, ano ye hole oku ithanekela po.

Uuna nashenga yega tilahi pevi nawa. Iimeno nomwiidhi oha gu kala gwa hapa nawa. Nosho woo oongombe ohadhi kala dhina omalutu taga adhima nawa dho ohadhi kala woo dhina omahini nosho woo onyama ombwanawa.

Ombuga yetu yaNamibia oya simana moka tu namo iimeno ngaashi oWelwitchia Mirabiles, shoka hashi hili aatalelipo koonono omu na wo iimeno mbyoka tayi koko yaa na omeya.

Omukalo nguka oha gu tukwatele omeya. Yo iinamwenyo ohayi napa ko omwiidhi gwayo ngoka hagu kala gwa hapa nawa. Go oha gu hili woo aatalelipo . Uuna taye ya oku talelapo ohaye tweetele woo iimaliwa.

Aanafalama methimbo lyongashingeyi lyoshinanena. Oya landa omashina omanene ngoka hakutiwa omambakumbaku. Ha ga tete omwiidhi nokunyanyula opo wo guvule okuliwa koongombe dhawo, go oha ge yape oshimaliwa uuna taya landitha omwiidhi ngoka kaanafaalama ohaya mono oshimaliwa. Noshowo oha ge tupe iilonga mboka haya hingi omambakumbaku ngoka okashonanima kawo.

Monalenale aantu oya li yasimaneka ondjuhwa. Ano ondjuhwa oyo oshinamwenyo ho vulu oku telekela omuyenda eku talelepo ombaadhilila, hatu dhi gandja po omagano dho ohadhi tu valele omayi noshowo oku dhilanditha tumone wo oshimaliwa.

Okumuna oohi okwasimana oshoka ngee dha adha okutewa ohadhi tupe iimaliwa ohadhi tupe woo okulya, oohi dho odhina woo uundjolowele molutu lwetu. Tse otatu longo woo oohembundangele yetu nkene dhili oshoka efuta olyili kokule.

MoNamibia omuna iitekulwa namwenyo moka mwakwatelwa oondjuhwa ndhoka hadhitupe onyama oshowo omayi. Omayi ohayeke gatula momashina ngoka opo gavale uuyuhwena yoyavule yewu landithe kaanangeshefa.

Uunafaalama woondjuhwa owasimana oshoka ohawutupe onyama ohawutupe wo omayi noshowo iilonga uuna tatu landitha. Tse tuvule wo oku imonena sha tuvule okufuta oosikola dhetu tuvule wo okupungula.

Uuna nashenga ye ga tilahi pevi nawa, nefundja lyoohi oha li ya. Aakwashigwana ohaya kutha oonete dhawo ndhoka oonene ya vule okukwata oohi ya mone wo osheelelwa, nosho wo ya ka landithe ya mone oshimaliwa.

Aanafalama yoohi, oya pumbwa oku kunkililwa ya kale yena omeya ga yela nawa. Oshoka ohashi kwathele oohi dhikoke nawa kaadhikwatwe komikithi, dho dhikale wo dhina uundjolowele uuna tadhi liwa. Dho, uuna dha thika okuteywa, aanafalama ohaya longitha oonete yavule okuteya yo ya kalandithe.

Aanafalama mboka haya munu oohi uuna ethimbo lyoku teya lya adha ohaya kutha oonete ndhoka oonene ya vule oku kwata oohi dhawo adhihe, sho ohashi hili wo aataleli po okuza kiilongo ya yooloka nokoondoolopa dha yooloka taye ya ya tale nkene oohi hadhi munwa nankene hadhi yuulwa mo momeya.

Uunafaalama woondjuhwa owa simana, oshoka ohadhitupe onyama, omayi ngoka gena uundjolowele, dho ohadhitupe wo iimaliwa, tuvule okulanda uushikependjewo wetu, tu fute oosikola dhetu, noshowo tu pungule.

Aanafaalama uuna taya munu oohi dhawo ohaya kongo ehala ndyoka ewanawa, moka haya tula ko othayila kohi, opo ya kale ya gamena oohi dhawo. Ta tameke nduno te dhi pe iikulya, osha simana, oshoka ohashi kokitha oohi nawa pehala limwe.

MoNamibia otuna ehala lyetu ndyoka hali ithanwa ombuga moka muna noondundu oshowo iimeno mbyoka ihayi pumbwa omeya ogendji. Ehala ndika ohali hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka, oshoka omuna oshimeno shono hashi ithanwa Welwitchia millabills shono ihashi pumbwa omeya ogendji.

Uushitwe owasimana, omiti nomwiidhi ogwasimana, oshoka ohagu palutha iinamwenyo yetu, iikombo noshowo oongombe dhetu. Ohatu vulu wo okulanditha omwiidhi nenge iinamwenyo.

Waana mutanda kuna ngombe. Oonkwandambi odha simana oshoka ohadhi tupe uuhoho mboka hatu tula momapya getu tu vule okulonga ongalamwithi yaShiteni. Ohadhi tupe wo iipa mbyoka hatu ningimo oongaku noshowo omakumbatha getu. Ohayi tupe wo onyama nomahini oohembundangele yiitapule.

Okumuna oondjuhwa, okwa simana nayi noonkondo, ko okuna omauwanawa ogendji. Oto mono omayi goye, noshowo oondjuhwa dhoye ohadhi koko nawa, dho ohadhi kala dhina onyama ombwanawa, tovulu okudhi landitha, e tomono iimaliwa.

Ondoolopa oyo ehala ndyoka lyina omatungo gopashinanena gayoolokathana, moka woo muna oositola, omagumbo, iipangelo, hoka aantu oko hayeya yamone omayakulilo gawo giili nogiili.

Shiyenga shaNangombe ngele ye ga tilahi pevi nayi, ohayi etelele wo efundja. Aanafaalama mboka haa munu oohi ohaa kutha wo oonete dhawo e taye dhi tula mpoka hapu tondokele omeya ya ningila kutya sho taga tondoka noohi otadhi tondokele moonete dhawo, ya vule okumona osheelelwa shawo nenge ya ka landithe ya mone oshimaliwa shawo.

Mo Namibia omuna omahala ogendji gomatalelepo ngoka haga hili aatalelipo okuza koondolopa dhayoloka noshowo kiilongo yayoloka, mboka haye ya okutala nkene eshito lyili haya kuutumba woo kiipundi mbyoka ya ningwa miipilangi yuuvite ombili noshowo ohole.

MoNamibia omuna omahala ngoka haga hili aatalelipo okuza kiilongo yayooloka. Ohage tu kongele woo iilonga uuna tatu ende naatalelipo tuya ulikile nkene eshito lili, etatu mono woo okashonanima komwedhi kehe tuvule okwiilandela oompumbwe dhetu.

MoNamibia otu na mo ehala lyetu ndyoka hatu ithana Etosha National Park moka mu na iinamwenyo ayihe yomomuthitu, mwa kwatelwa wo oondjamba. Aatalelipo oyendji oye hole okutala ondjamba, taya thaneke omafano ya ka longe aanona koskola, nosho wo ya ka ulike nkene Namibia li li.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oya pumbwa woo oku mona elongo lya gwedhwa po. Uuna taya ningi uundombe woku tula omeya naya kwashilipaleke kutya omeya oga yela opo yagamene oohi dhawo komikithi dhikale dhina uundjolowele uuna tadhi kaliwa kaakwashigwana.

MoNamibia omuna aanafaalama yaayooloka mwakwatelwa woo mboka yena uunafaalama wunasha niingulu. Iingulu oyo iinamwenyo iiwaanawa oshoka ohaayi li kehe shimwe. Ohayi tupe woo onyama, uungulwena noshowo iimaliwa uuna tatuyi landitha.

Namibia oku na omahala ogendji haga hili aatalelipo mwa kwatelwa ombuga, moka mu na omiti dhi li mo dhi na omwenyo nonando kadhi na omeya. Omo wo mu na oshimeno shetu shoka hashi hili aatalelipo kiilongo ya yooloka hashi ithanwa Welwitchia Mirabilis.

Okumuna oohi okuli pamukalo odhindji kumwe oko hoka omunafaalama hakutha ehala lyontumba etatulapo oothayila kohi moka tatulamo oohi dhe etakala tedhi pe iikulya

MoNamibia otu na mo ehala lyetu ndyoka li na iinamwenyo yomokuti hali ithanwa Etosha National Park. Ehala ndika ohali hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka taye ya okutala iinamwenyo ngaashi oondjamba. Uuna taya ka tala iinamwenyo ohaya kala ye li momatukutuku, oshoka iinamwenyo yimwe oya nika oshiponga.

Ohashi kwata nawa omeya, ohashi gamene iimeno sho ohashi gandja iilonga komunafaalama ngoka teyi teya ye teyi landitha. Ohashi pe wo aantu iikulya, ya lye uundjembele.

MoNamibia omuna omahala ogendji gomatalel ngoka hanga hili aataleli okuza kiilonga yayoloka, ohage tupe woo iimaliwa, ohage tupe woo iilonga, go ohage tupe woo etumba lyoshilongo shetu.

Okumuna oohi moshilongo shetu okwa simana oshoka ohadhi tupe iilonga uuna tatu landitha tse tu vule woo okudhituma puushiindalongo. Ohadhi tupe osheelelwa. Odha simana oshoka odhina uundjolowele.

Aanafalama una taya kunu iikwamboga yawo, ohaya pitithapo omakati ya ningila oku kala taya endemo taya tala nkene tayi koko, nenge oyi niwe wo kuupuka, yo ya vule ye yi pange. Iikwamboga mbyoka yetu oya simana, oshoka oyina wo uundjolowele, yo ohayi tupe iimaliwa una tweyi landitha .

Aanafaalama oya landa omashina omanene ngoka haga ithanwa omambakumbaku. Ogo wo hage ya kwathele okuyelekanitha omavi gawo ngoka , shoka hashi kwata nawa ethimbo. Go ohage tupe wo iilonga, mboka haya hingi omambakumbaku ngoka ohaya pewa okashonanima kawo.

Moshilongo shetu Namibia otunamo ehala lyokwedhilila iinamwenyo ayihe yomokuti ndyoka hatu li ithana Etosha, metosha omuna iinamwenyo oyindji yayolokathana ndjono hayi nana aataleli yeye moshilongo shetu. Aataleli ngele yeya moshilongo shetu yeya okutala iinamwenyo yometosha ohaafutu iimaliwa ndjoka hayi yambulapo uuyamba nosho woo uuhupilo woshilongo shetu.

Muuyuni wehumokomeho ihatu longowe nuudhigu noku papula nomatemo. Ohatu longitha omashina ngoka haga kwata ethimbo, go ohaga tete nawa omwiidhi, shoka hashi tu kwathele opo tu ko keke nawa iimeno yetu esiku kehe.

MoNamibia omuna omahala mpoka pwa tungwa omagumbo goshinanena, omahala mpoka hapu vulu oku lala aataleli po uuna ya hala okuthuwa po. Omahala ngano ohage tu pe wo iilonga mboka haya kombo mo mboka haya yala oombete ohaya pewa wo okashonanima kawo komwedhi kehe.

Aanafaalama ethimbo lyoohi ngele dha adha okuteywa ohaya kala ya nyanyukwa, oshoka otaya mono wo oshimaliwa uuna taye dhi landitha kaakwashigwana, yo ya vule okumona osheelelwa noshowo uundjolowele molutu.

Omahala gomangeshefelo, mpoka aatalelipo haye ya okulala, uuna ya zi molukongo lwawo. Oha pu kala pu na iipundi nosho wo uutaafula, haa kuutumba opo ya vule okuvululukwa yo ya hapule nooyakwawo.

Kefuta lyetu lyaNamibia okuna omamanya omawanawa. Oga simana molwashoka ohaga gamene efuta go ohaga gamene woo Oohi dhetu. Go ohaga hili wo aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka . Go ohaga monikitha woo omunkulo gwefuta nawa.

MoNamibia omu na iitekulwa namwenyo ya yooloka, mwa kwatelwa wo Oondjuhwa. Ondjuhwa oya simana oshoka ohayi tupe onyama nomayi nosho wo uuyuhwena. Ohadhi tupe woo iimaliwa uuna tatu landitha onyama yadho kaakwashigwana, neneg woo uuyuhwena ku mboka ya hala okumuna Oondjuhwa.

MoNamibia otuna mo omahala getu gomatalelopo ngoka aatalelipo yaza kiilongo ya yooloka. Uuna aatalelipo ta yeya, ohaa kongo omahala mpoka taa kala. Omahala ngoka ohage tu pe iilonga, ano aantu mboka haa kombo mo nokutelekela aatalelipo ohaya pewa ondjambi yawo kehe komwedhi.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene yi vule iinamwenyo ayihe yomokuti. Ohayi tu pe iimaliwa uuna twa landitha omayego gawo, onyama nenge oshipa. Ohayi hili wo aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka.

MoNamibia otuna mo omahala getu ngoka haga hili aatalelipo , mwakwatelwa wo ombuga yetu hoka kuna omamanya gayooloka. Omamanya ngono ohaga hili aatalelipo oshoka ohaku kala kuna iinamwenyo yayoolokathana ngaashi oondjamba noondjima noshowoo omayengele ngoka ge holike unene kaatalelipo.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi uuna ethimbo lya adha lyoku kwata oohi dhawo ohaya longitha oonete opo yakwate oohi dhawo. Oohi ohadhiyape oshimaliwa uuna tayedhi landitha noshowo osheelelwa.

MoNamibia omuna woo aanafalama mboka haamunu oondjuhwa. Oondjuhwa odhasimana oshoka ohadhi tupe onyama nosho woo oshimaliwa uuna tatu dhilandithapo. Ohadhi tupe woo omayi ngoka haga tendwa tumone woo uuyuhwena tu vule okulanditha kwaamboka ya hala okumuna oondjuhwa. Omayi ogena woo uundjolowele molutu lwomuntu .

Omahala goludhi nduno oga simana . Ohaga eta woo aatalelipo uuna yena oshituthi shontumba nenge tayeya oku vululukwa nookuume kawo. Ohashi tupe woo iilonga, mboka haya opaleka ehala ndoka lyokuyoga noshowo mehala mono aatalelipo taya lala uuna ya mana oku inyanyadhu .

MoNamibia omuna omahala ogendji gokutalelapo ngoka gatungilwa woo koondundu haga hili aatalelipo okuza kiilongo yayooloka noshowo okuza koondolopa dhayooloka. Ohage tupe woo iilonga, iilonga mbyoka yaamboka taya kombo noshowo yaamboka taya teleke tu vule okumona iimaliwa twiilandele oompumbwe dhetu.

MoNamibia otu na mo omihoko dhayoolokathana mwa kwatelwa wo oludhi lwetu lwanalutezi. Oludhi ndoka halu kala moshiheke , oludhi ndoka lweya tango moNamibia. Ohalu hili wo aatalelipo okuza kiilongo niilongo ta yeya okutala nkene ye li. Oludhi ndoka lwaantu haya kala ya zala iipa yiinamwenyo.

Methimbo lyongashingeyi aanafaalama oya landa omashina omanene ngoka haga tete omwiidhi noku gu nyanyula opo guvule okuliwa koongombe. Omashina nga ohage tukongele iilonga. Aantu mboka haya hingi omashina ngaka ohaya pewa woo ondjambi.

Aanafalama oya tota po omukalo omwaanawa gokutula omunino pokati kiimeno yawo opo yi vule okutekelwa shika ohashi kwata nawa omeya noshowo ohashi kwata nawa ethimbo.

MoNamibia omuna omaludhi giikwamawawa ya yooloka ngaashi oonkanga, oondjuhwa noshowo oombaka. Oonkanga noondjuhwa noombaka ohadhi tu pe omayi, onyama noshowo oshimaliwa uuna tatu dhi landitha.

Aanafaalama oya tota po ondunge ombwaanawa ndjoka yokutula ominino mokati kiimeno yawo eta ya tsu po wo oombululu kehe pekota lyoshimeno. Shika ohashi kwata nawa ethimbo niimeno ohayi kala yi na omeya ga gwana nawa nohayi koko tayi endelele.

Uuyuni wahuma komeho aanafaalama yongashingeyi ihaya longitha we omayemele nenge omandini yatekele iikwamboga yawo, ihe ohaya tula ominino mokati kiikwamboga yawo yatsa mo oombululu kehe pekota lyoshikwamboga opo yivule okutekela iikwamboga yawo ayihe, shika ohashi kwata nawa ethimbo.

MoNamibia otuna mo iitekulwa namwenyo moka mwakwatelwa oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tupe onyama, omayi nosho wo oshimaliwa uuna tatudhi landitha tuvule okwiimonena okashonanima ketu.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya longitha oondombe yatulamo woo omeya ga yela shiya ningile oshipu yakale taya tala ngele oohi dhawo idhina uundjolowele. Uuna dha adha oku tewa ohaya ka landitha opo ya vule oku mona okashonanima dho dhi liwe woo kutse.

MoNamibia otu namo iitekulwa namwenyo oyindji moka mwa kwatelwa Oondjuhwa, Oonkanga nosho wo Oombaka. Ohadhi tupe onyama, omayi nosho wo oshimaliwa uuna tatu landitha uuyuhwena tu vule oku imonena okashona nima ketu.

Oku muna oohi oko oshinima oshiwanawa, oshoka odhina wo oshimaliwa. Dho ohadhi vulu wo oku liwa kaanegumbouna tuna omukaga.

Aanikunino oyakonga omashina moka haatula iimeno yawo yivule okukoka yo ya teye. Omashina ngaka ohaga kwathele nawa, oshoka nomikithi ihadhiyimo yo iimeno ihayi mono omutenya ogundji ohayi mono omutenya gwangwana gwo oguli pandondo.

Aanafaalama yoohi ngele oohi dhawo dhaadha okutewa ohaya tulamo oonete dhawo momeya opo yakwatemo oohi dhawo dhonka yavule yakalandithe yamone okashona nima yo yape wonaakwashigwana shono hatu itha oshikukuta hashi pewa omuNamibia kehe.

Okumuna oohi okwasimana uuna dha adha okutewa ohadhi tupe oshihelelwa dho odhina wo uundjolowele, tse ohatu dhilanditha wo tuvule okumona oshimaliwa tuvule okulanda uushike pendjewo wetu.

Uuyuni wetu wookuku yonale oyali haya ningi iigadhi yawo moka ya ningithwa omihuya okutulamo iilya yetu. Iigadhi mbika oya simana oshoka nonando omvula yi loke iilya yawo ihayi mono omeya, yo ihayi kwatwa wo kontuko mbala.

MoNamibia otunamo ehala lyetu ndyoka hali ithanwa Etosha National Park, moka muna iinamwenyo ayihe yomokuti, mwa kwatelwa wo oondjamba. Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene, shono haku tiwa osho mwene gwokuti. Ohashi hili wo aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka.

Methimbo lyongashingeyi , aanafaalama oya landa omashina omanene ngoka haga ithanwa omambakumbaku hage ya kwathele opo ya pulule. Shika ohashi kwata wo nawa ethimbo ano oshivulithe tolongitha oshipululitho, tse oha ge tupe wo iilonga, mboka haye ga hingi ohaya pewa wo okashonanima kawo omweedhi kehe.

MoNamibia otu na mo iitekulwanamwenyo ya yooloka, moka mwa kwatelwa wo iingulu. Iingulu oyo iinamwenyo iiwanawa mbyoka hayi li kehe shimwe ta shi ya. Iingulu ohayi tu pe wo oshimaliwa uuna tatu landitha onyama yawo nenge tatu landitha uungulwena wawo.

MoNamibia otuna mo omahala ogendji gomainyanyudho, ngoka haga hili aatalelipo okuza koondoolopa dha yooloka. Ohage tupe iilonga, okukomba, okuteleka, tse tatu pewa wo okashona nima ketu komwedhi kehe.

Aanafaalama yiikwamboga oya etapo ondunge ombwanawa yoku kuna iimeno yili momusholondondo ,opo woo yavule oku helela yo yavule okuyi tekela nawa, uupuka noshowo kayi kwatwe komikithi. Ohayi yape woo iimaliwa uuna ta yeyi landitha yavule okumona uushike pendjewo wawo .

Pomahala ngoka gasimana goma inyanyudhilo, atuvulu okuyapo nookuume ketu, atu kuutumba, tatu iinyanyudha tse tatu hapula, tse woo tatu tala eshito nkene lyili.

Muuyuni wanakanena ihatu longithawe iipululo , ohatu longitha omashina ngoka hatu ithana omambakumbaku . Oga simana molwaashono ohaga kwata nawa ethimbo, go ogena wo oshimaliwa.

Iikwamawawa oya simana oshoka uuna ya koko ohatu vulu okuyi landitha tu mone oshimaliwa shokufuta oosikola nokulanda uushikependjewo wetu. Yo ohayi tu pe iilonga, ano mboka haya kala taye yi sile oshimpwiyu nohayi gandja wo onyama.

Uuna ethimbo lyoohi dha adha okuteywa aanafaalama ohaya longitha oonete, opo ya vule okukwata oohi dhawo yo ya ka landithe. Oohi odha simana, oshoka odhi na wo uundjolowele momalutu getu ngaashi moNamibia yetu muka oohi ohadhi pewa aakwashigwana onga iikulya yoshikukuta.

Aanafalama yoohi ngele ethimbo lyawo lya adha okuteya, ohaya kala ya nyanyukwa molwashono ohaya monomo oshindji, ngaashi iimaliwa una taye dhi landitha kaakwashigwana noshowo osheelelwa. Dho oohi odhina wo uundjolowele momalutu getu.

MoNamibia omuna omahala ogendji gomavululukilo . Uuna aantu yena nande iituthi nookuume kawo. Ohaya yi pomahala mpoka ya ka kuutumbe yo taya ka yoga woo momeya. Shino ohashi hili aatalelipo oku za kiilongo ya yooloka nosho woo koondoolopa dha yooloka.

MoNamibia omu na iinamwenyo yomokuti, mbyoka ha yi hili aatalelipo, tu na mo wo, ngaashi uumenye. Uumenye oha wu hili aatalelipo oku za kiilongo y ya yooloka, wo oha wu tu pe wo onyama noshipa.

Aanafalama mboka haa munu oohi ohaa kutha uundombe womeya taa tulako uunayilona noshowo oonete kombanda opo ya vule okutopola oohi uuna wo dha adha okutewa ohaa ka landitha ya vule okumona oshimaliwa oshowo oshielelwa.

Monalenale aakulu yonale okwali haa longitha iiyaha mbuoka ya ninga yo yene ohaa hili wo aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka ohayi tupe iimaliwa yo ohayi tupe iimaliwa

Otuna omahala ogendji ga yooloka unene ngoka gokudhanena iituthi nenge tu li po ngaa nookuume ketu tatu ningi omayinyanyudho tse tatu tala eshito nkene lili, tatu li, tse tatu nu wo iinima yetu. Omahala ngano oga simana noonkondo.

Uuna nashenga ye ga tilahi pevi, omalundu agehe ohaga kala ga ziza nawa. Omiti tadhi koko dhu uka muule mwii. Omiti odha simana, oshoka ohadhi tu pe ombepo ndjoka hatu fudhile mo dho ohadhi tu pe wo omuzile nohadhi eta omvula. Dho odho wo omagumbo guudhila wetu.

Oku muna oondjuhwa ohaku tupe iikulya, onyama nomayi noshowo ohaku tupe iilonga, aanegumbo una taya landitha ohaya mono iiyemo. Ohaku longitha wo ehala eshona.

Shitunda nohedhi shilongo kehe nomukalo gwasho . Oompango ndhika ohadhi gamene aatalelipo yiinamwenyo. Ohashi eta woo niimaliwa uuna aatalelipo tayeya oku tala ehala ndoka.

MoNamibia otuna mo iitekulwa namwenyo moka mwakwatelwa wo ikwamawawa. Mbyoka hayi tupe onyama noshowo omayi. Yo ohayi tupe wo iimaliwa una tatu yi landitha tse tu vule wo okwi imonena okashona nima twi ilandele wo uushike pendjewo wete.

MoNamibia omuna omahala ogendji gokutalela po mpoka wo aatalelipo ha yeya taya dhike ootebda dhawo ya vule oku vululukwa yo ya tale wo eshito nkene lyili. Taya talele po iinamwenyo nenge omamanya noondundu.

Aanafaalama mboka haya munu oohi uuna taya teya oohi dhawo ohaya kala yanyanyukwa oshoka ohaya monomo oshimaliwa uuna tayedhilanditha kaakwashigwana sho ohadhi tupe wo oshihelelwa dho odhina wo uundjolowele momalutu getu.

Aanfaalama mboka ha ya munu eehi, oha ya kutha ehala moka taya tulamo omeya gawo, opo woo ya tulemo oohi dhawo. Oha ya tulako woo iinima kombada opo ya vule ya gamene oohi dhawo kaadhise omutenya unene. Omeya gawo oha ga kala ga yela nawa, opo woo oohi dhimone ombepo, dhi kale dhina uundjolowele. Uuna tadhi ka liwa kaakwashigwana.

Uuna nashenga ye ga tilahi pevi nawa omalundu ohaga kala ga ziza nawa niiheke yi na omiti nosho wo omwiidhi. Omiti ohadhi tu kwathele wo dhi tu pe iikuni nosho wo ombeo ndjoka hatu fudhile mo. Omwiidhi ogo hagu liwa kiikombo nokoongombe dhetu.

Okumuna oohi okwa simana, oshoka ohatu li oohi ndhoka dhi na uundjolowele. Ohatu mono wo iilonga uuna tatu dhi tekula tse tatu dhi sile oshimpwiyu tse tu ke dhi landithe tu mone wo iiyemo.

Okutula oohi pehala limwe, okudhi muna pokandama, ohaye dhi pe iikulya, opo dhi koke yo ya vule wo okudhi kwata ya lye, yo ya landithe kaakwashigwana ya mone wo iiyemo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, oya pumbwa oku pewa elongo lya gwedhwa po. Uuna taya hogolola mpoka ta ya munine oohi dhawo naya tale ngaa kutya omudhingoloko ogwa yela osho wo omeya na ga kale ga yela, opo oohi dhi vule oku inyenga nokufudha opo dhi koke , yo aantu ya mone osheelelwa osho wo uundjolowele.

Opu na aanafaalama mboka haya ningi omeya ga kale ga talama momboola. Shika ohashi kwathele iimeno opo yi koke nawa, unene tuu ngaashi evi lyetu ndoka hali kala lya kukuta. Shino ohashi kwatwa wo omeya nawa.

Ombuga yetu ya Namibia omuna iimeno mbyoka ihaayi pumbwa omeya ogendji mwa kwatelwa wo oshimeno shetu shoka hashi ithanwa Welwitchia mirabis shoka hashi hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka. Mo omuna woo omamanya ogendji ngoka haga fuula aatalelipo.

Uuna aantu ye na iituthi yawo yomanyanyu, ohaa yi yaka yoge omeya. Ehala ndika ohali eta atalelipo ya yooloka ngaashi yaEuropa. Ohaya eta wo iimaliwa moshilongo, ohaye tu pe wo iilonga, yo ohaye tu pe wo oku kwata nawa omeya nonando kaku na omvula.

Oku muna ondjuhwa okuwanawa, ohaku tupe wo iikulya, omayi oshowo onyama. Ohayi tupe wo iilonga: mboka taya tala oondjuhwa oshowo mboka taya landa.

Aanafalama mboka haya munu iikwamboga oye etapo omukalo omuwanawa gwoku tulamo ominino dha taakana miikwamboga yawo. Kehe pekota lyoshikwamboga oya tsapo ombululu opo shi vule oku tekelwa ethimbo kehe. Sho ohashi kwata nawa omeya, sho ohashi kwata nawa ethimbo. Shi vulithe tatu tekele nomayemele ngaashi monkulu yonale.

Opuna aakwashigwana mboka haya kunu iikwamboga mwakwatelwa wo omatama. Oya pumbwa wo elongo ndika kutya omatama ngaka kage hole ethimbo lyomvula go kage hole wo ethimbo lyuutalala. Oshoka ohaga kwatwa komikithi mbala. Oga pumbwa esiloshimpwiyu.

Aagundjuka ya nakanena oye hole pomahala omawanawa. Pomahala mpoka pu na oondama dhokuyoga. Odha simana oshoka ohadhi hili aatalelipo uuna wu dhi na pehala lyoye nohadhi nyanyudha wo aanyasha.

Aanafalama oya tota po omukalo omwaanawa gwokutula ominino mokati kiimeno yawo, opo yi vule okutekela. Shika ohashi kwata nawa ethimbo shi vulithe to longitha omayemele nenge to tumbu wo omandini wu tekele.

Moshilongo shetu otuna mo omahala ga yooloka moka mwa kwatelwa osuwakopo hoka kuna efuta ndjoka hali hili aatalelipo oyendji, ha yeya oku talelapo efuta yeye yi uvithe nawa nookuume kayo oshowo oku tala nkene oohi tadhi yogo.

Aanafalama oye na omikalo odhindji dhokutekela iimeno. Omikalo ndhono hadhi kwata nawa omeya ngaashi evi lyetu Namibia ekukutu. Dho ohadhi tu pe wo iikulya, oshoka ohatu longo dhi koke nonando kaku na omvula.

MoNamibia omu na wo aanafaalama mboka haya munu kombinga yoondjuhwa. Oondjuhwa odha simana, oshoka oha dhi tu pe onyama nomayi, dho oha dhi tu pe wo uuyuhwena mboka hatu wu landitha kaanafaalama ooyakwetu, tu vule oku mona oshimaliwa.

MoNamibia otu na mo iinamwenyo ya yooloka, mwakwatelwa wo iitekulwanamwenyo. Oondjuhwa nadho wo ohadhi tupe onyama nomayi. Dho ohadhi tupe wo iimaliwa uuna tatu dhi landitha, tse tu vule wo oku ilandela uushikependjewe.

Muuyuni wehumo komeho aanafalama oya landa omashina omanene ngoka haga tete nokunyanyula omwiidhi, opo gu vule okuliwa kiimuna. Ohayi tupe iilonga oshoka mboka haya hingi omambakumbaku ohaya pewa okashonanima kawo komwedhi kehe.

Ano uuna aantu ya tekula oohi dhawo ethimbo lyoku dhi kwata shampa lyathiki, ohaya ithana ooyakwawo etaya kutha mo oohi dhawo yaka kandithi yo yaka lye.

MoNamibia otunamo omahala ogendji mpoka aatalelipo haya vulu okudhikapo ootenda dhawo uuna yeli momuthitu yeye okutala iinamwenyo nonkene eshito lyili. Dho omiti odha simana oshoka ohadhi tupe ombepo ndjoka hatu fudhilemo nomuzile.

Iikwamboga oya simana oshoka ohayitupe iilonga yokutekela. Uuna ya adha okuteywa ohatuyi landitha tu mone wo okashonanima ketu. Tse ohatuyi tula woo momahoka getu ngaashi omatama.